Kinho kibbokisi kye ba lundhiramu endhuki era nga kisibe ku muti ghaigulu, bakikola mu mbagho era nga ghaigulu bakibwikaku amabati, bakisiba ku lusaga olwe miti.

Ekizimbe kilinha kala eya kyenvu ghangulu ngulu kyaba nhi kala eya kivuvu mu makati kyaba nhi kala emyufu ghansi ghansi. Ghaligho nhe kidhome kilinha kala endheru ghangulu ghansi kyaba nhi kala eya bbululu.

Abawala bali bataanu oghundhi atyaime bali mutereeza mu nviili, bano abanha bemeleire, ali tereeza omuwala ayambaire esikati endhirugavu n'omudhoozi omummyufu. Ku mabbali ghaligho obuyumba obw'eisubi.

Abasaadha abavubi bali ku lyato bali basatu, bali suula obutimba obw'okuloba ebyenhandha. Amaadhi gali kufanhanhamu olwa bbululu nho olwirugavu kubanga bwire.

Abasaadha bali basatu ababiri be mereire omulala atyaime mu kagaali akabalema era nga atyaime agemye eirobo bali ku lubalama olwe nhandha.

Entwiga dhiri mukibira ghaligho emiti dhiri isatu dhemereire dhirikulingirira ere einhuma ghadho ghaligho emiti.

Endhuki eli kutoola omuzinga okuvu ku kimili, enhuki enho eli kutoola omuzinga okuva ku kimuli ela nga kinho ekimuli kya bululu.

Ghano ghaligho amaadhi, ennhandha, ela nga ku mabbali ghaligho ebigiizigiizi ebisozisozi. Amaadhi gano galimu elangi...gali fanhanha elangi eya bbululu n'endheru.

Ghanho ghaligho olusanhiya oluliku ebintu ebyendhaghulo kuliku ovakado, kwabaku enhanha, kwabaku amaggi, kwabaku akaso, kwabaku obutiko, kwabaku nho obutungulu.

Ku mabbali ag'engila ghaligho ebitandha ebibaadhe, binho ebitandha bibaadhe okuva mu mbagho, ela nga bisiige nh'elangi eya kisiitaka. Kinho ekindhi kisiige nh'elangi eya kyenvu.

Esowani eliku ekinhofu eky'emamba, ku mabbali okw'ekinhofu kuliku obunhanha kwabaku kamulali n'obutungulu nga busalesale.

Abaana baghala bava kunonha maadhi betiise ebidhomolo. Asembayo einhuma yetiise ekidhomolo, ayambaile akateteyi mundha mulimu akasaati ka kyenvu, ela kanho ka yambaire akateteyi, ka bwalaala.

Emotoka ye kigege oba gye beta takisi, ghangulu eriku akatandha era ku katandha kuliku emipaliso, nhe ensagho nhe mipira, mundha mulimu abasabaze eri kutambula ku lugudho.

Abasaadha bali ku maato ku lubalama lwe nhandha nha maato gali ghanho enho ga bbululu, omusaadha oghundhi ayambaire ekooti endhirugavu, kulyato kuliku olugoye oba ebbulangiti eye myalala emirugavu nhe mi myufu.